Waa ciyaartay burno dheelaya oo wataan fanaanada caddays ah kabo ayay gashanayaan

Waa ardey ku jirta fasalkoda macalinka wuxu wata shati bink ah iyo sirwal madow ah

Waa maqaayad waxaa yaalo kuraasman iyo miisas, fadhi dhexdiisa waa cadeys, miisasku waa beer , kuraasman midabkoodu waa cadaan.

Waa laami waxaa maraayo mootooyin iyo baabuur lasaaran yahay, waxaa wadada taagan naag taraafiko ah waxay wataan koofi buluug, taraaxad madow, shaati cadaan ah iyo shaati cagaar ah.

Meeshaan waxaa ka muuqdo geedo yar yar oo cagaar ah

Dhagax saaran geed ka lagu dhaqdo wajiga

Bobilo kujiro katinad bobilah midabkis waa madow katinada midabkedu waa dahbi

Meeshaan waxaa ka muuqdo islaan cunug kor u hayso iyo caano midabkiisu yahay jaalo iyo cadaan

Waa guri dhismo kasocoto waxaa kutaagan biro, waxaa kufidsan shareeco gaduudan, waxaa kuwareegsan alwaaxyo.

Meeshaan waxaa ka muuqdo hool ay ku shirayaan niman miska aya ku fadhiyaan waa jaalo waxaana u saaran buugaag

Halkaan waxaa ka muuqdo gabar wax ku jooraynayso warqad cad

Waa hidah iyo dhaqan, sali saaran uunsi, babisyo, canuuni, ismaadheys iyo liin oranji.

Waa niman wax dhisaayo oo biro gacanta kuwato waxay wataan fanaanado cadaan ah iyo surwaalo gariije ah.

Waa miis waxaa saaran sakbad waxaa saaran bakeeri kujiro shaax iyo saxan cambuulo kujirto, gaalaas tiish kujiro, wax yaroo daango ah iyo bun.

Waa ilmo yar yar oo meel taagan waxay wataan qamiisyo cadaan ah iyo koofiyada cadaan labo kamid ahna waxay haystaan makaroofan

Halkaan waxaa ka muuqdo shaati jaalo ah waxaana ku dhegan warqad madaw ah

Halkaan waxaa ka muuqdo gambar ka samaysan maqaar

Waa hool waxaa iskugu imaaday niman iyo naago waxa aqrinayaan kitaab qur-aan

Dhalin yaro ku jirto meel garoon ah dheeleyso banooni waxey wataan garaman isku wada nooc ah waa jaale iyo buma jaale garan gaduud iyo buma gaduud

Halkaan waxaa ka muuqdo gabdho arday ah waxayna ku fadhiyaan kuraas guduud ah midabka dhar ay qabaan waa buluug, jaalo iyo cadays

Waa seddex wiil oo meel fadhiso waxaa ugu soo horeeyo labo wiil oo kale wato dhar kale nuuc ah jaakad cadeys iyo madow ah, jaakad cadaan iyo madow ah midabkoodu waa baroon.

Waa miis lugu iibinaayo qudaar waxaa kamid ah ansalaato, koosto, qajaar, baradho, bocor cade, liindhanaan, yaanyo, bataati iyo cambe.

Waxaa ka muuqdo miro madaw ah oo gacanta lagu hayo

Waa wado biyo kabuuxo waxaa yaalo guryo cadeys ah.

Waa miis waxaa saaran geed cadaan ah hoostiisa nal kashidan, miiska waa madow waxaa kudhagan dhalo wayn.

Waa dukan carwo ah laku iibiyo burashad oo biyah io bakeri dhalo ah io bakeri dhoob ah oo cadan ah

Loobi geeriyoo meel talo geeri waxaad ku jiro xooga bishii oo kolarkeedii cadaan

Xeeb oo ku agyaala guryo waxaa taagan niman iyo hal gabar yar gabadha waxay watadaa dhar jaallo ah wiilashana waxay wataan maaliyado baluug ah.

Waa ookiyaalo meel yaalo meesha uu saaran yahay waa cadaan, midabkiisu waa buluug maari.

Miis saran saxan saxanka waxaa ku jiro xilibka waxaa saran karooto basal iyo bar barooni

Meeshaan waxaa ka muuqdo rag iyo dumar, dumar waxay iska duubayaan mobile

Meeshaan waxaa ka muuqdo gabar gacanta ku hayso caagad guduudan oo samaynayso jalaato waxay ka saako binki ah iyo hijaab buluug ah

Feero lagu feereeyo dharka waa tii biyaha dhex deeda lagu shubaayay midabkeeda waa cadaan iyo madow dharka waa laalaaban yahay waa la feereeyay shaatiyaal waaye oo ayu nuuc ah meeshay saaran tahayna feerada baluug.

Bobilo kujiro gono io fanand bobilah waa cadan waxa kusikor jiro shati midabkis waa madow io karey

Waa boonbalo seddex xabo ah waxaa kujiro saakooyin midabkoodu waa cagaar, buluug iyo jaale, waxay wataan suuman kalarkeedu waa jaale iyo buluug.

Waa wiil dhalinyaro ah oo fadhiyo waxa uu qabaa cimaamad gududan iyo cadaan ah qamiis cadays iyo ookiyaalo wuu qabaa

Waa mooye iyo kal, waxaa kujiro basbaas, cusbo iyo tuun waa latumaaya, mooyaha waxuu kasameysan yahay qori.

Waa cabitaan kooko koolo meel saaran meeshuu saaran yahay waa meel qaxwi ah cabitaanka waxuu ku jiraa caag midabkiisa cadaan ah cabitaan midabkiisa waa gaduud.

Meeshaan waxaa ka muuqdo labo xabo oo sunbuus ah oo lagu hayo shay cadaan ah

Waa laabto oo saran meel banaan meesho waa meel cadees laabtoka wuu isku dabuulan yhy midibkisa neh waa madow geesihisa neh waa qalin

Waa rooseytooyin meel kutiirsan cadaan ah, rooseytooyinka midabkoodu waa isku nuuc waxaa u badan bingi iyo qaxwi.

Waa niman oo kutukanaayo meel banaan oo sali u fidsan yahay, waxaa horyaalo kursi, ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa fanaanad garee ah iyo surwaal madow ah.

Waa isbitaal waxaa yaalo sariirooyin ku jiiftaan bukaanada, sariirta waxaa saaran go' oo buluug ah, sariirta waa cadaan iyo jaale.

Halkaan waxaa ka muuqdo qolka midabkiisu yahay cadaan waxa uu leeyahy labo daaqadood waxaana ka iftiimaayo labo leer oo guduud ah

Meeshaan waxaa ka muuqdo arday qabto shaati cadaan iyo surwaal cadays ah

Halkaan waxaa ka muuqdo nin suit qaxwi ah iyo shaati cadaan ah iyo garabaati guduud

Halkaan waxaa ka muuqdo boombale gaduud oo qoorta oga jirto katiinad dahab ah

Waa banbalooyin ay ku jiraan farantiyo iyo jajimoyin kalooyinka midabkoodu waa cadaan jijjimaha iyo faraantayaashana waa dahabi

Waa nin daadinaayo jiro tiro badan midabkoodu waa cadeys, ninku waxuu wataa koofi cadaan iyo fanaanad cadaan ah midabkiisu waa madow.

Waa waddo laami ah laba qeyb ah waxaa maraya bajaajyo fara badan oo gaduudeen

Waa seddex joog oo kabo ah oo mutuleel cadaan ah kutiirsan, kabaha midabkoodu waa madow iyo cagaar biyobiyo ah iyo qaxwi.

Waa niman iyo naago oo sameynayaan hindi iyo dhaqanka

Halkaan waxaa ka muuqdo guri gaduud ah albaabadiisuna waa cagaar daaqadaha midbaa gaduud ah inta kale waa cagaar qayb ayaa guriga cadaan ka ah guriga hortiisa waxaa ku yaalo geedo yar yar

Waa guri albaabkiisa albaabka waa jaalo geed lala cagaar ayaa ka aga baxaayo albaabka waxaa ku sawiran bil

Waa isbitaal oo leyr leh, albaabyo qolal oo furfuran midabkiisu cadaan, albaabkiisa waa qaxwi, mutuleelkana waa garee iyo madow.

Waa guri qabyo ah oo dhismo kusocoto dhismahiisa waxuu yaalaa dhulka waa alwaax, albaab, mana kudhagno waxaa kutaakeysan alwaaxyo iyo birar waxaa marsan shamiito.

Halkaan waxaa ka muuqdo nin wato fanaanad cagaar ah iyo macamuus cadays iyo qaxwi cimaamad garabka ayuu ku haystaa background waxaa taalo kareeto

Halkaan waxaa ka muuqdo labo daah mid waa cagaar dhexda xarig uga xiran midka kalena waa cadaan dhexda cagaar ka ah

Waa qol waxaa la fadhiya madow ah darbi waxaa ku dhaqan daaha madow waxaa la armaado caddaan ah

Waa darbi ku dhagan sawirooyin sawirooyinka waxaa ku dhagan gabdho wiilal sawirka igu soo horeeyo waxaa ku dhagan naag wadato xijaab gariij ah iyo masarkiisa oo binki ah.

Waa carfiso oo loogu talagalay guryaha daah miinta waxay ku jirtaa kartoon man kaal nuuc ah fiyool iyo baluug iyo gad gaduud.

Waa niman oday oo meel fadhiya midna uu watakoofi cimaamad saacad shaati nin kale ag fadhiyo oday ah

Halkaan waxaa ka muuqdo dabaqyo dhaadheer waxaana ku hoosyaalo geedo cagaaran iyo guryo

Waa niman fadhiyaan meel xafiis ah niman ka midka ugu soo horeeyo waxa uu wataa cimaamad guduudan oo kiyaalo iyo khamiis cadaan iyo macawiis maariin iyo cadaan ah wuxuu gacanta ku hayaa qalin iyo buug

Meeshaan waxaa ka muuqdo niman badan waxbarashi ku jiro oo buugaag miiska u saaran ninka ugu horeeyana uu wato ookiyaalo

Waa labo dhalo waxaa kujirto shukulaato, dhalada furkeeda waa cadaan waxaa kudhagan xaanshi cadaan ah oo qoraal gaduudan kuqoran yahay meesha ay taalo waa meel cadaan iyo buluug ah.

Waa seddex saxaman waxaa saaran mid waxaa saaran bakeeri midn cambuulo, midna saliid macsaro, bakeeriga waxaa kujiro shaax.

Hal nin fadhiyo gursi ninka wxuu watada guufida io shaati tolin ee baluug ah gulwaalkida cimada

Waa saxan saran sabaayad ama jabaati ansalaato yar iyo barbanooni iyo yaanyo sibilsaan jeex liin basal yar iyo Kabsar caleen

Waa mooro waxaa kujiro geelal. Moorada midabkeedu waa carro gaduud, geelal waa cadeys waxaa yaalo moorada qashin oo bal ah oo geelo daaqo.

Meeshaan waxaa ka muuqdo 8 wiil oo Meel taagan oo qabto fanaanado guduud ah

Waa guri labo daaqad leh labadii daaqad xir xiran yihiin guriga midabkiisa waa cadays guriga mutuleedkiisa waa garay geesihiisa waa mutuleed madow daaqadane sidoo kale waa garay.

Halkaan waxaa ka muuqdo shaati cadays iyo buluug iskugu jiro waxa uuna ku dhex jiraa shaatiga boombale haaf ah iyo surwaal madaw ah

Halkaan waxaa ka muuqdo maamooyin ciyaaraayo oo isku dhar ah ku labisan calanka somali. Waxayna qabaan gabasaar cadaan iyo Dirac buluug ah

Halkaan waxaa ka muuqdo qol uu yaalo fadhi midabkiisu yahay cadays iyo labo kursi cagaar xigeen iyo cadays ah iyo miis qaxwi iyo jaalo uu saaran yahay ubax cadaan iyo cagaar

Waa niman cidan ah wato hub iyo dhar ciidan waxay gacanta ku hayan calanka somali dhexda ku leh xidig cad waxay watan dhar cag cagarn

Tani waa gacan waxa ay heysaa kareen

Waa istakiin oo lagu bixiyo ilkaha oo fara badan oo baakado kala jiro mid waa gidid mid waa caddaan fara badan

Halkaan waxaa ka muuqdo rag iyo gabar gabadha ayaa ugu horayso waxayna qabtaa hijaab buluug kuraasta waa qaxwi

Waa guri ladhisaayo oo qabyo ah agtiisa waxaa tuuran bacaad iyo carro gaduudan, guriga waxuu kasameysan yahay bulukeeti iyo shamiito.

Waa arday dugsiga sare fadhiyo qol kooda

Waa jijin ama katiinad oo meel saaran tahay waa cadaan oo banaan ah midabkeedu waa dahabi, waxay kasameysan tahay qufol iyo fure.

Waa dhagax saaran geedka wajiga lugu dhaqdo midabkiisu waa cadaan, meesha uu saaran yahay waa meel cadeys iyo gareeji ah.

Waa badda laga soo saarayo dooman doon waxaa kudhagan calaman waa calanka soomaaliya doonta midabkeedu waa cagaar, buluug iyo gaduud.

Halkaan waxaa ka muuqdo boonbale madaw ah waxaana qoorta ugu jiro katiin dahabi ah

Waa kuraas taalo meel banaan oo wayn dhulka waxaa yaalo kuraastu waa kuraas guduudan color ka uu yahay jaalo yahay

Waa gabdho iyo wiilal arday ah oo ku dhex jiro schoolkooda waxay wataan uniform isku wada nooc ah wiilsha waxay wataan surwaal haaf jeey oo cagaaran iyo shaati cadaan ah gabdhahana waxay wataan saako cagaar iyo cadaan ah iyo maro yar oo cadaan ah

Waa cagaf cagaf dhisayso ciida oo taagan meel banaan oo wado ah midabkeedu waa jaale waxay leedahay afar lugood.

Waa meel hool yaalo

Waa naago oo meel fadhiyo waxay kufadhiyaan kuraasman buluug ah, waa labo koox afar kamid ah waxay wataan shaarar cadaan ah iyo shaatiyo buluug ah, saakooyin cadaan ah.

Waa gabar waxa ay wadataa taruuxaad madow xijaab ah fiirisa sawir ku dhegan darbiga ah

Waa nin meel wadao fadhiyo suud io shaati ninka midibkisa waa cadan shaati midibkisa waaa cada suud ka neh midibkisa waaa baluug

Niman badhiyo misaajida nimanka wxaa wada heystaa Boogaag oo qaliman wxey diyaarsanayaan cashir ninka ugu soo horeyo wxuu wadaa qamiis yaalo ah

Waa baaquuniyo isku dal daboolan oo saaran meel ku fidsan ah midabkooda waa buluug iyo cagaar

Halkaan waxaa ka muuqdo labo qaanad mid waa cadaan iyo buluug midka kale waa jaalo

Niman aad ufara badan oo meel fadhiyo waxa usoohoreeyo nin wato saacad

Waa jiko yar oo leh hal daaqad iyo armaajooyin oo cadeys ah, jikada midabkeedu waa gareej , dhagax waa gareej.

Waa carwo lugu iibiyo qalabka ilmaha iyo dharka, iyo baabuur ilmaha, carwada waxaa taagan boonbalo ugu jiro fanaanad iyo surwaal bingi ah.

Waa naago aad u fara badan wax sa sawiraayaan naagaha waxaa qoorta ugu jirto aydhii kaar waxaa ugu soo horeeya naag gabar sacbinaysa oo aydhii kaar qoorta ugu jira watada xijaab fiyool ah saakadiisa.

Waa labo gabdho oo kufadhiso kursi waxay gacanta kuhayaan afkooda, gabadha ugu soo horeyso waxay wadataa taraaxad buluug ah iyo xijaab madow.

Waa leyrka jiifka oo saaran meel qaanadooyin ah midabkoodu waa bingi, jaale iyo cagaar.

Waa sariir labo shay ah, tawleed iyo wareegeeda, sariirta waxaa saaran go firaash oo cadaan ah iyo labo barkin oo gal cadaan ah kujiro.

Waa guryo oo mataano ah oo isisaaran midabkiisu waa garee iyo cadeys, jaale, cadaan iyo qaxwi, dhulkana waa intrloog.

Miss waye Mel banaan meesho yaalo waa meel yaalo ah

Boombalo ugu jiro surwaal boombalaha midabkiisa waa cadaan surwaalka midabkiisuna waa cadays meeshuu yaalo boombala waa cadaan.

Waa wado banaan waxaa taalo cagaf cagaf oo qashinka qaadayo midabkiisu waa jaale waxuu leeyahay afar lugood oo madow ah.

Waa meesha laku armetenaye wxaa yaalo qalabka aalmitada midibkosa waa madow meshaa

Waa boombalo ugu jiro katiinad iyo dhago dhago iyo jin jin boombala midabkiisa waa madow katiinada iyo jin jinta iyo dhago dhagoha midabkooda waa dahabi.

Waa saako saaran meel cadaan ah iyo garbasaarteeda midabkiisu waa gaduud, jaale, gariije, cagaar iyo cadaan, garbasaartuna waa garee, jaale iyo cadaan, gaduud iyo cagaar.

Waa labo nin io labo naago wxaa ugu soo horeyo labo nin wxey wadaan dhar midibkisa yahy shaati cadan io suud ninka kle neh wxuu wadaa shaati oo baluug ah ninka suuda watada neh waa baluug io shaati cadaan midibkisa neh waa baroon

Waa guri dabaq haween ka oo midabkiisu yahay madow iyo caddaan albaab ayuu leeyahay guryo kale ayaa ku dhagan

Waa arrimaajo midabkeedu yahay dahabi qaxay waxa ay leedahay muraayad qaanada ay leedahay

Nin gacanta kuhayo qalin io buug ninka waxow wata shati cadan ah timah midabkis waa baron

Waa fasal waa fadhiyo ardo waxay wataan dhar jaalo ah waxa dhex taagan macalin

Waa geedkii erafoonka oo kujiro erafoonka santuuqiisa, erafoonka waa labo xabo midabkiisu waa cadaan.

Masaajid ayaa meeshaan ku yaalla wuu qof fuliyay albaabkiisana waa caddaan

Halkaan waxaa ka muuqdo digsi ku jiro hilib gaduudan oo jarjaran digsigana waa cadaan

Niman oo meel fadhiyaan nimanka waxay wataan ookiyaalo ninka u soo horeeyo waxuu wataa ookiyaalo koofi madow iyo shaati binki ah.

Waa maqaayad lagu caweeyo yaalo fadhi iyo kuraas wayn iyo miisas waxaa ugu soo horeeyo nin gacanta ku hayo mobile

Waxaa gabar iyo wiil caafimaad baranaayo wiilka waxa uu wata racdaan gabadha waxay wadataa xijaab madow ah gudad ayaa ka dambeeyo

Waa jaajaro lugu jaajareysto muubeelada waa madaxyo midabkoodu waa cadaan.

Waa taraaxadooyin saaran meel cusub cadaan ah taraaxoyinka midabkooda waa

Hal nin iyo hal naag naagta waxey wadatadaa ookiyaalo afka waxaa u marsan rooseeto madaxa waxaa ugu dooban maro madow iyo gariin ah waxey wadatadaa garba saar cadaan

Waa gabar baraneyso harqaan. Harqaanka midabkiisu waa cadaan iyo buluug, dunto waa buluug, cagaar, gaduud, garee, gabadhu waxay wadataa xijaab gaduudan.

Halkaan waxaa ka muuqdo armaajo daaqado badan hoos kaleh gurigana waxa uu leeyahay daaqad dhalo ah

Waa jiko leh daaqad oo xiran, jikadu armaajooyin ayay leedahay waxaa kudhagan geed cadeys ah, armaajooyinku waa cadeys.

Waa geedka lugu dhagsado baalasha indhaha waxuu kujiraa caag oranji ah, baalasha midabkoodu waa madow.

Halkaan waxaa ka muuqdo labo nin mid wuxuu qabaa suit buluug ah iyo shaati cadaan mid kalena wuxuu qabaa shaati cadaan ah labaduba waxay qabaan jeemis buluug ah

Saxan saaran hilib eri

Meeshan waxa saran Saako kalarkeedu tahay jaalo iyo madow isku jira

Waa meel wado ah oo intarloog saaran waxaa taagan gaari wayn oo indhotaree ah oo laga dajinaayo raashin.

Waa subax maarged oo laku ibiyo wax walba ee gareemanka shaanboyinka waa cagaar

Haddaba dheer oo loo biyaano ah daa quddooyin waaweyn leh oo qadarkoodu yahay buluug dabaqa khilarkiisana waa caddaan iyo madow

Waa waa cidan meel taagan mida ka usoo horeyo salan sarayo

Waa cidan askariyaal ah dharka isku nooc ah io cadees

Waa gabdho yaryar oo dugsiley ah oo dugsiga dhex fadhiyo waxaa ugu soo horeyso gabar wadato masar gaduud ah iyo xijaab madow.

Waa laami lafujiyay oo laami cusub lasaarayo waxaa taagan cagaf cagaf midabkiisu waa jaale.

Waaa shaati dolinn ah shaati midibkisa waa madow

Halkaan waxaa ka muuqdo niman ku fadhiyo kuraas oo ay miiska ku hareeraysan yihiin buugaagna ay miiska saaran yihiin

Waa makiinada lugu daabaco xaanshooyinka oo lugu dhajiyo boorarka iyo meelaha, midabkeedu waa gaduud iyo qalin.

Waa qaamaar ama taraaxad saaran meel suuf cadeys ah, qamaarka midabkiisu waa gareej.

Waa qol waxaa yaalla fadhiya cadays ah iyo miis cadaan ah waxaa kaloo ii muuqdo darbiga oo ku dhagan geeddar cagaaro

Waa mobele tigno ah oo kujiro kartonkis mobelka waa madow kartonkanah waa cadan

Waa iskifaalo waxaa saaran qal iyo kajab, qalku waxuu kasameysan yahay tufaax, kajab ka waxuu kasameysan yahay yaanyo.

Waa niman iyo naago waxaa ugu soo horeeyo wiil dambiil gacanta kuhaayo oo carro daadinaayo, waxuu wataa shaati cagaar ah iyo surwaal cagaar ah.

Dhagax saaran kareen loogu talo galay jirka een marsado sida wejiga kareemka wuxuu ku jiraa caag oo caddees ah

Halkaan waxaa ka muuqdo labo buraashada biyaha lagu qaato mid waa buluug iyo dahabi midna waa cadaan iyo dahabi labadoodaba waxaa ku xiran xarig qaxwi ah

Waa hal wiil iyo hal gabar oo baranaayo caafimaad. wiilka waxuu wataa shaati cadaan ah, gabadhuna xijaab yar oo cadaan ah.

Waa gees wax gacanta laku haayo cagaar waaye bingi io

Waa gabdho taagan meel bannaan ah way qoslayaal waxaynu wataan xijaabo jaal ah midda saxaafada ee wataa mobel

Halkaan waxaa ka muuqdo baaquli qalin ah oo dhexda oga dhegan warqad yar oo madaw

Bobilo kujiro katiinad io dhego io faranti bobilah waa cadan katinada waa qalin io madow

Waa dhalinyaro taagan meel ceel ah ku dhelaya banooni waxay wataan dhar oo maaliyo ah midabkooda waa buluug

Waaa labo xabo oo kareen ah oo lamarsado jirka makaciisa waa doof caaga nah waa cadan

Waa roteso ku jiro meel madabkoodo waa qaxwo fiyol io beer

Meeshaan waa guri dhismo ka socda oo aada wax ah guri ayaa ka dambeeya gaari cadan ayaa ii muuqdo

Waaa dhalin yaro cayartoy ee banono dheeleso karonka ku dhaxjirto dhar isku wada nooc ah eey watan madab kisanah waa cagaar

Waa ciyaar tooy ku jirto sala xooda waxey wataan waxey wataan dhar isku wada nooc ah midab kooda waa jaale

Waa armaajo yar oo leh qaanadooyin iyo albaab, armaajada midabkeedu waa cadaan waxay leedahay iskifaalo iyo qaanado.

Niman iyo wiilal fadhiyo meel masaahid ah oo wato cimaamado binki ah

Waa saxan waxaa saaran bariis jaale hilib dhaylo ah, baradho, ansalaato, qajaar iyo liin.

Waa kareen kartoonkiisa dulsaaran kareenka waa kareenka faiza midabkiisana waa biyool

Waa islaamo meel fadhiyaan waxa ay wataan xijaabo waxa ay ku fadhiyaan kuraas guduud ah waana hool meesha ay fadhiyaan

Halkaan waxaa ka muuqdo gabdho uniform cadays ah qabo iyo indho shareer madaw ah miiska ay fadhiyaana waa jaalo

Halkaan waxaa ka muuqdo armaajo wayn oo lix albaab leh labo kamid ah waa muuraayad midabkeedu waa gareey

Waa guri wayn oo dabaq dhexdiisa ah geedo iyo hooriyal kuyaalan wuxu leyahay ganjeel yar iyo midwayn midabkisa waa madow

Waa naago aad u faro badan io Niman meel Garoon ayaa fadhiyo wxaa ugu soo horeyo hal nin wxuu wdaa shaati gaduud io macwiis cadaan

Halkaan waxaa ka muuqdo iska faalo ay ku jiraan shaambooyin midabyo kala duwan leh sida cadaan, jaalo, pink iyo cagaar

Waa Niman meel fadhiyo wxaa ugu horey hal nin oo tagan wxuu watada qamiis cadan ah

Waa arday dugsi dhexe oo fasalkoda fadhiya dhar isku nuc ah wana jale

Waa guriga gabyo wxuu ka sameysay yahy dhagax io shamiito

Waa niman farsama yaqaan ah oo kujiro meel shirkad ah waxuu wataa dhar iskudeys ah oo buluug ah.

Meeshaan waa meel xafiis ah waxaa fadhiya nacagootaan xijaabo madow ah miis ayaa horyaalo

Halkaan waxaa ka muuqdo shan dhalinyaro ah afar kamid ah waxay qabaan jaakad guduud ah hal kamid ah wuxuu qabaa fanaand jaalo ah

Halkaan waxaa ka muuqdo qolofka mobile iPhone midabka qolofka waa cadaan iyo cagaar iyo mobile iPhone ka oo cagaar ah

Jiko oo kushiin leh iyo armaajooyin

Niman aad u fara badan iyo hal naag labo naag nimankaa u nadan midkaan ugu soo horeeyo shaati cadaan surwaal jeemis baluug.

Waa qol waxaa kujiro miis qado iyo fadhi cadeys iyo qaxwi, miiskana waa qaxwi.

Niman oo meel darbi ku wareegsan qashin Niman waxey wadtaan funaanad isku wada nooc ah oo cadaan ah

Waa bad waxaa kujiro dooman, badda biyaheeda waa buluug, doomankuna waa cagaar, oranji iyo buluug.

Meeshaan waxaa ka muuqdo miis saaran kabo midabkoodu yahay buluug, guduud, cadaan iyo madaw,

Waa baabuur meel arijabis ah midabkiisa waa madow wuxuu leeyahay ilaa iyo afar lugood iyo lix lugood

Waa musqul yar oo leh daaqad iyo tuujiga lugu fariisanaayay iyo kan waji dhaqa midabkiisu waa cadaan.

Waa bararka lugu taakeeyo guryaha ladhiso waxuu yaalaa meel baqaar ah waa ayi nuuc.

Waa niman wataan dhar buluug ah oo koofiyo qabaan nin wata dhar madow ayaa u qaybinaayo warqado

Sedax nin oo meel fadhiyo waxaa ugu soo horeyo hal nin oo ookiyalo qabo midab kiisu yahay madow

Waa labo gabdhod drs ah miska waxa saran qaxwo gabdha u horeyaa waxay wadata shati cad xojab cagar

Waa geedka lagu cadeysta ilkaha wa buraash midabkiisu waa baluug iyo cadaan bingi iyo cadaan

Waa seddex xabo oo boonbalo ah waxaa kujiro saakooyin. Boonbalaha midabkiisu waa cadeys, saakooyin midabkoodu bingi, madow iyo jaale.

Qol wayn leh leh daaqad wayn ay ku dhex taalo musqushiisa qolka wuxuu leeyahay albaab albaab kaasna waa qaxwi qolka midabkiisa waa gariij.

Meeshan waxaa weel caddaanna waxaa kor saaran jiijin daaba midabkeedu waa qaxwi

Dhalinyaro tagan mel banan oo caro ah waa banoniley dhar isku nuc ah eey watan wana jale

Was meel lagu iibiyo boorsooyin waxaa ugu soo horeeyo hal boorso midabkeedana yahay madow.

Waa niman iyo naago meel taagan waxaa ugu soo horeyso hal naag oo nin gacanta kaheysato, oo boorso iyo saako garbo fiina ah oo bingi ah wadato.

Waa gedka lamiga jumeyo midabkis waa jale io madow

Waa labo sariir oo saaran labo go oo kale nuuc ah mid waxaa saaran go gaduud iyo buluug ah, midna waxaa saaran go garee ah.

Waa boonbalo waxaa kujiro shaati iyo surwaal, boonbaluhu waa cadaan, surwaalka waa madow, shaatigana waa gareej.

Halkaan waxaa ka muuqdo boor cadaan ah oo ay ku qoran hilaac UK waxaana ku sawiran cunooyin waxaana hoos fadhiyo dad ayaa wax ku cunaayo waxaan ag maro laami ay baabuurta maraan

Waa sariixad saaran ubaxman dhalo kujiro iyo buugaag, sariixadu waa madow.

Naago oo meel fadhiya dhinac fiirinaayaan waxaa ugu soo horay so naag watado ookiyaal iyo xijaab gaduud waxaa miiska u saaran moobeel yar iyo moobeel wayn.

Waa wado banaan oo bacaad ah waxaa kabaxaayo geedo cagaaran oo caligaroobyo ah.

Waa miss qado guraamaskisa Cades yahy midibkisa neh waa qaxbi

Gabar siyaarsanayso cashir oo qalin ka canta ku heyso wxey watada xijaab binki io saagu gaduuban

Waa qol furan daqalad leh qolka ilbaabkisa waa dhaxwo

Weel ku jiro saytuun . Saytuunka waa mid binki waaye midna cadays mid aad u bisil iyo mid oo kaleete midabkiisa waa jaalle iyo cagaar.

Waaa saxan saran canjeero xabashi ee wxaa ku jiro maraq cada io cadiidan io goosto io ukun

Fabaq dheer intaas biyaano ah madabkiso yahay cadan io cades io madow

Waa sakeel saaran meel cadaan ah waxaa kujiro dhagax yar oo cadaan ah waxaa kubeeran fiyoore oo jaale iyo cagaar ah.

Waa qolaf io mobele mel suran mobelka midabkis waa madow balug gadud cades

Waa saddeax boonbalo oo dulsaran midibkisa waa cadees soo saagoyinka cadan io dahabi

Niman aada u fara badan iyo naago meel aada u weyn fadhiyo waxa uu soo horreeya nin wuxuu qabaa dhar caddees

Waa iskifaal weyn oo saran kabo janbal midab koodu waa cadaan

Niman badan meel fadhiyo waxa ugu soo horeeyo hal nin midabkiisa yahay brown wuxuu wataa khamiis oo midabkiisa yahay pi

Waa iskifaalo waxaa saaran shukuleetooyin, buskud bacda ay kujiraan midabkeedu waa buluug iyo qaxwi.

Waa guri afar biyano ah midabkis waa garey io cades io cadan wana qabyo

Waa nin raacayo xoolo, waa seddex nin waxay raacayaan ari, ariga waa isku jir ari cad iyo ido, ninku waxuu wataa maro cad.

Digsi ku jiro kalaan kal

Waa meel maqaayad ah oo lagu qadeeyo waxaa fadhiya laba nin iyo hal naag ninka wuxu wataa sarwaal jalac shatigable

Sariir firaashan midibkesa yahy cagaar wxaa saran og weyn

Sawir oo ku sawiran mooto iridkaa galayso ariyo waxay ka cabayaan meel oo war oo biyo ku jiro eh ariga midabkiisa waa cadaan meeshane waa meel jaalle ah warda midabkeeda waa gaduud.

Baabuur wayn oo iskeys ah saaran niman aad ufara badan isku jir ah baaburka midabkiisana waa buluug

Waa niman aad u faro badan waxay fadhiyaan meel lugu cawaynaayo ama lugu cashaynaayo, ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa koofi cadaan iyo qamiis cadaan ah.

Niman oobadan wxaa usoo raray wxuu watada io sulwaal madow

Waa fadhi io roog midabkode waa shabeel

Miis saaran saxan timir caafi cabitan qaro ah oo liin ku suran moos saxanka waxa saran basal barbaroni yanyo siwirsaan

Niman aad ubadan gacmaha kor uwada taagay wataan dhar cadees ah

Halkaan waxaa ka muuqdo digsi qalin ah oo uu ku jiro maraq gaduudan

Ubax lee yaalo midibkisa yahy bingi

Halkaan waxaa ka muuqdo boonbale cadaan oo katiin dahabi qoorta ugu jiro

Niman tukanaayo salaad waxaa ugu soo horeeyo nin wato koofi iyo qamiis cad.

Nin wxuu watada shaati cadan io suud io garawati

Waaa buushi lagariyaayy wxaa ka sameysan yahy

Arday dugsi dhexe buug io qalin gacanta kuhestan waxey watan dhar jale

Waa ninam io nag meel fadhiyo waxa uso horeyo labo nin mid wax oow wata o kiyalo io shaati balog ah

Niman ku jira masaajid oo tukanaayo.

Baasimir guriga ku dhagan waa cades

Waa ubax gacanta lugu haayo midabkiisu waa cagaar iyo cadeys.

Waa nin garaacaayo kataar waxuu wataa shaati bingi ah.

Waa carwo lagu iibiyo saakoyin iyo xijaabo saakoyinka labiska

Waa qol weyn daqada leh kulka cadees

Waa sadax sulwaal oo kala nooc ah cades jaale madow

Waa nin guri ku niro kartoon kiisa waa cadan iyo madoow

Mobeel saran mel dirbi ah dirbka waa gariijo madabkisa waa cadan

Halkaan waa meel dugsi ah oo caruur yar yar oo badan ay joogaan qof ayaa dhex taagan ilmaha oo dhar cad qabo mid kalena wuu fadhiyaa

Kafeey saran meel cadan ah kujiro dhalo kalarkodo nah waa qaxwi

Gabar ooynaso gacanta ku haysa waliso wadato dhar mad madow eh

Waa abagaaro midibkoduna waa cagaar

Waa garoon lugu dheelo banooni waxaa joogo wiilal waxay wataan dhar cadaan ah.

Waa niman oo is soo raceen shaati cad

Nin ibinaayo sanbuus iyo bur iyo biyo nashash ah iyo kackac

Waa niman badan oo meel fadhiyo waxaa ugu soo horeeyo nin wato ookiyaalo iyo seddex dasac.

Halkaan waxaa ka muuqdo cagaf cagaf oo shaqo ku jirto midabkeedu waa jaalo

Waa oomo baaskalin ah midibkedu yahy baluug

Halkan wax joogto gabar diyaarinayso imtaxaan

Labo boombale oo kujiro surwaal boobalada midabkeedu waa qalin surwaalkana waa jenis madow iyo jenis buluug

Waa bacweyne balog iyo fiyol ah io gabasaarkisa oo basali ah

Waa dhalinyaro dheeleyso banooni waxay taganyihiin meel banaan ah dhar waxay wataan oo cagaaran

Macawis saran meel. cagaaran macawista medebkoodu waa cadees. iyo gariin

Naago gurban garacayo naagta usohoreyso waxey wadta xijab garijo ah

Niman iyo naago saf kujiraan waa astaan

Kabo buud buud oo u badan mad madow.

Meel banaan lagu barto baabuur waa nin iyo canugiisa dhar buluuga wato

Halkaan waxaa ka muuqdo biyo daad ah oo socdo geeskiisana waxaa ku yaalo guryo

Niman shan ah oo meel fadhiyo watan qamisyo

Waa misaajid hal nin dhax dagan misaajidka rookies waa cagaar

Nin dhex fadhin masaajid ducaale fadhiya nin wata cimaamad icovid

Saxan cadaan ah ku jiro baasta makanoni isku dhex karis ah le suuga lagu dhex kariyay o kabsar

Waa biraha lagu dhiso guryaha shubka

Waxaa ka muuqdi labo silingo oo baa kad ku niro

Arday dugsi joogto oo imtaxan diyaarinayso

Meel oo ku socdo dhismo

Halkaan waxaa ka muuqdo arday wax qoranayso midabka dharka ay wataan waa shaati cadaan iyo surwaal cadays ah miiskana waa guduud

Waa garoon waxaa bannaan ku ciyaaraya wiilal wataan fanaanada cadaan buluug waxaa ka dambeeyo daawanayaan

Guri dhismihiisa socdo oo qabyo ah ka tagan alwaaxyo iyo biro

Boombalo oo ugu jiro katiinad iyo jin jin boombalaha midabkiisa waa madow jin jinta midabkooda dahabi.

Meeshaan waa meel bannaan waa guri dhismo ka socda waxaa ii muuqda birooyin dhulka ka taagan

Waa saxan cadaan waxaa ku jira hilib gadiid oo suuga leh

Waa shaati laalaaban oo meel cadaan ah saaran midabkiisu waa bingi biyobiyo ah.

Shaati lalaban oo saran meel garii ah midibkisa neh waa cagar io gariin

Waa meel oo qaanado ah wax ayaa kujiro midabkoodu yahay cafee

Qallan leh oo daaqad leh qolka dhankiisa waa gudud

Miis saran alabta ilmaha ku dhedhelan waa babuur iyo diyarad midabkisuna waa cad iyo gaduud

Kol weyn oo leh laba daaqad iyo albaab qolka midabkiisana waa caddaan

Waa qalabka oo laku qaso midiga midibkisa yahy qalin io madow

Waa meel laga iibsado malayga.

Waa meel lagu tolo dharka tolinka waxa suran suud jaale ah

Miis saaran sadax saxan waxa saran doro io bariis io baradho yar hilib kalaan ansalo

Halkaan waxaa ka muuqdo dad iskugu jira rag iyo dumar mid kamid ahna uu taagan yahay oo microphone haysto 🎤

Niman badan meel fadhiyo waxaa ugu soo horeeyo hal nin wuxuu wataa shaati cadaan iyo ookiyaalo

Niman iyo naago meel fadhiya dhaxaawo soo horreeyo laba nin oo wato khamiis cadaan iyo cimaamad koofi ya

Boonbilo ugu jiro katinad bonbilaha madabkisa waa madow

Meeshaan waxaa fadhiya nin khamiis cad wata oo makarafoon afar ku haya oo kursi madow ku fadhiyo

Halkaan waxaa ka muuqdo fadhi jaajar midabkiisu waa cadaan iyo qalin

Mel lakuibiyo digsiyo io tawoyin io qadoyinka

Labo xeero iyo kordhin ku kala jirto bariis iyo cambuulo khamadi iyo shaah iyo bun

Ninbku fadhiya kursi wuxuu wataa suud iyo shaati iyo garabaati shaatiga waa cadaan suudku waa cadays garabaatiga waa madow.

Waa labo gabar imtixaan laga qaadayo gacanta makaroofan ku haayo waxay wataan dhar madmadow

Bombale ugu jiro surwaal bombalaha midabkiisu waa caddaan surwaal ka midabkiisana waa jaalo

Waa jiko losameyy armajoyin madabkeedo waa gareey dirbigunah waa cadan

Halkaan waxaa ka muuqdo kabo baabuud guduud ah meesha ay saaran yihiin waa meel cadaan ah

Saxan yaroo saran shuweermo iyo jibsi

Halkaan waxaa ka muuqdo guraas cadays ah iyo miis gaduudan darbigana waxaa ku dhegan warqado farshaxan ah

Guri dhismo ku socto oo qabyo ah albaabka io daqad

Daaha guryo lagu xirto cadays iyo qaxwi.

Dhagax cadan ah saran karen jirka

Waa niman aqrisanaayo kitaab.

Ninan ku guulaysteen banooni koob qaadeen.

Waa ciidan boolis ah wato dhar cad

Naag fadhiso masajid wadatoh dhar balog

Kusodhawaw afka io ilkah

Dhakhtaryaal wato dharka shaqaalaha midabkiisa yahay buluug

Miis saaran cabitaan mala walawax l.

Meeshaan waa meel masjid ah waana meel lagu cibaadaysto oo alle lagu baryo

Halkaan waxaa ka muuqdo dhalinyaro badan oo masaajid ku jirto oo wato cimaamad iyo qamiis

Halkaan waxaa ka muuqdo niman injineero ah oo watar jaakad jaalo ah

Meel ka baxaayo moos sokori oo ciiriin ah iyo waxaa ku ag yaala geed kaloo cagaaran.

Waa armaajo cadays ah kor iyo hoos albaabo leh background kana waa cadays

Maqayad kagu caweyo lagu cunteyo waxa yalo fasalin isku wada no. Ah mis iyo kors

Meeshaan waa qol midabkiisu yahay caddaan waxaa yaalla armaajo midabkeeda yahay madoobe iyo caddaan

Meeshan waa hool waxaan isugu imaaday niman odayaal waxa ay ku fadhiyaan kuraasta waxaa hor yaalla buugaag qalimaan

Halkaan waxaa ka muuqdo rag iyo dumar labada nin ugu horayso gacanta ay saareen xabadaka midabka dharka ay qabaan shaato buluug ah midka kalena shaati buluug iyo fanaanad cagaar xigeen ah miiska waxaa saaran fanaanado guduudan iyo banooni

Waa labo xabo diin diin oo cunayso raashin waxaa ka mid ah baasto iyo baradho waxa ayna ku cunaayaan sakbad oo basali ah diin diinka midabkiisa midna waa cadays midna waa madow.

Meeshan waa jiko ama kushiin wax lagu karsado midabkooda war cadaan waxa ay leedahay qaanado

Waa qol waxaa ku xiran daah- midabkiisu yahay madow iyo qax weyn

Waa niman badan oo meel ka shaqeeyo niman waxay fadhiyaan nashiman caag ah cad iyo baluug ah waxaa ku jira naago waxaa ugu soo horeeyo nin wato shaati baluug iyo ookiyaalo.

Meeshan waa meel hoola hoolka waxaa ku xiran nal caddaanna darbigiisu waa guduud iyo jaale isku jiro

Halkaan waxaa ka muuqdo baasto oo ku jirto weel cadaan ah oo suugo leh waxayna saaran tahay miis cadays ah

Halkaan waxaa ka muuqdo rag badan oo meel qol ah fadhiyo waxaana yaalo miis maro cad ay saaran tahay iyo kuraas guduudan miskana waxaa u saaran laptops 💻 iyo buugaag

Dukaan lagu iibiyo timirta iyo cananaaska canabka iyo sabiibka iyo jibsi.

Waa meel waxaa saaran shanbo

Halkaan waxaa ka muuqdo sadex qof oo dhar cadaan ah qabto mid kamid ah waa dhaqtar mid kalena waa kalkaaliso qofka sedexaadna waa bukaankii

Halkaan waxaa ka muuqdo daah cadaan ah iyo marwaaxad madaw ah

Meeshaan waxaa ka muuqdo geed dul saaran miis cadaan ah geedkana waa cagaar fadhigana waa madaw

Waa sariir madow waxaa saaran mustaqbal ah geesaha waxaa ka yaalo laba kun diin

Waa saliid-bixisatimaha waxaa ag yaalla kartoon waxaa ku soo yarannaag tima dhaadheer

Waa sariir oo foodari la aan ah oo joodarigeeda kujirto, sariirta waxay leedahay madax buluug ah, koobadiinka waa garee, joodariyada waa cadaan.

Labo xabo boombala ah ugu jira surwaal labada xabo boombalada midabkooda waa cadaan surwaalka midna waa qaxwo midna waa cadays waxay Leeyihiin xargo waxaa ku dhagan xaasho madow qoraal cadaan ku qoran meeshay yaalaana waa meel cadaan ah dhulka darbigana waa baluug.

Waa meek ab lagu qurux sado wajiga ayu kalar ah geedka uu ku jiro waa madow waxaa ku dhagan sawir oo cadaan naag cadaan oo meek ab u marsan ku dhagan.

Halkaan waxaa ka muuqdo ari cunaayo caws ariga waa labo mid waa lax midna waa ri

Waa meel ay yaalaan bakoorado fara badan oo iskugu jira caddaan guduud iyo madow

Halkaan waxaa ka muuqdo qol ay ku jiraan fadhi cadaan ah miisas qaxwi ah background iyo dhulkana waa cadaan

Waa arday dugsi sare fasalkooda mu jirta macalinkooda duul taagan waa gebdho wexey watan dhar isku wada nuuca gacanta wexey ku haayaan qalmaan iyo warqad imtixaan misabkoodu waa cadees

Waa calaf cagaf midabkeedu yahay jaallo waxa ay guray saacid waxaa ka hor yaalla guri dabaq ah oo dhisme ku socda

Meeshaan lagu shaaha iyo qaxwado waxaa fadhiso hal naag waxaa agyaalo niman ag fadhiyo waxaaa agyaala nimanka miis waxay fadhiyaan kuraasman caag ah ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa surwaal garay ah iyo shaati cadaan ah.

Meeshaan maxaa yeelay jijiyo midabkoodu yahay waa natiijo midafkooda dahab yahay

Qamiis gacmo gaab ah waa qamiis hindi midabkiisa waa baluug kalarada kaloo leeyahaya waa cadaan.

Waa carwo lagu iibi sarwaalad wax kamid sarwaalad jeemiska ah

Waa labo Guri oo isku dhagan mid wuu qurux badan yahay mida wuu jijaban yahay

Laba nin meel fadhiso oo sheekay sanaayaan nimanka nin ka mid eh wuxuu wataa shaati cadaan ah midabkiisa waa baroon.

Waa huteel ama howl oo yaalo miisas iyo kuraasmiin miiska waxaa saaran wax oo gaduud iyo jaallo ah iyo cadays ah miiska midabkiisa waa cadaan kuraasman midabkiisa sidoo kale waa cadaan.

Waa kareenka lagu dhaqdo jirka waxuu ku jiraa caag oo cad caag ah daboolkiisa madow yahay kareemka midabkiisa waa cadays meeshuu saaran yahane waa gaduud.

Meel ku yaalo geedad cagaaran iyo fiyoore yaal ah iyo geed qunbo ah geed qunbaha waa geed cagaaran oo yar waxaa dhex yaala meesha baabuur oo cadaan ah oo yar.

Waa meel kuwareegsan darbi waxaa ka soobaxay dhulka cawsas iyo geed cagaaran meesha waxaa yaalo burjiko, tarmuus iyo jalmad.

Waa gabar ardayad ah dugsi sare ah kalikeed meel fadhiso waxay diyaarsanaysaa cashir miiska waxaa u saaran moobeel gacanta waxay ku haysaa qalin iyo buug waxay wadataa dhar cadays ah.

Wado taagan lo'o lo'da midabkeeda waa gaduud watada waxaa maraaya nin wato fanaanad cadaana hortiisa waxaa ku yaalo geedo cagaaran.

Waxaa maraayo laba nin waana lami waxay wataan shaati mid gacanta wuxuu ku wataa bac

Waa qol waxaa yaalo labo sariir fadhi midabkooda waa caddaan sariirta waxaa saaran waxaa ka daaran la yar waxaa yaalo armaajo

Waa qol waxaa yaalla fadhi cadaan ah

Ubax oo cagar calen farabadan oow leyahay oo cagar io gadud

Waa laba joog oo kabo ah mid waa cadaan, midna waa madow waxay saaran yihiin miis oo shaax cadeys ah.

Waana shirkado sawir xayeysiis ah waxaa iiga muuqda primer bank salaam iyo shirkado kale

Halkaan waxaa ka muuqdo shaati madaw ah oo ku dhex jiro boombale haaf ah oo cadaan

Halkaan waxaa ka muuqdo iska faalo ay saaran yihiin boorsooyin kala duwan sida cadaan, cadays, madaw iyo qaxwi

Meeshaan waxaa ka muuqdo cuntooyinka fudud sida sanbuuska nafaqada mandhaasiga iyo kaakaca iyo dhacaan weel yar ku jiro

Meeshaan waa meel bareefad caafimaad ay gabdho ku baranayaan ayaa fadhiyo waxyaabo wataan

Waa guri Albaabka furan waana albaab madow ah darbiga waa jaallo

Halkaan waxaa ka muuqdo labo bajaaj oo guduud oo isgarab socoto laamiga dhanka shishay waxaa sii socdo caasi cadaan

Saddex sarwaal oo pompel ku jiro mid waa cagaar mid waa cadde midna waa madow

LABO BAASTO XILWO IYO BAASTO KALE SIDOO KALE BAASTE SALDAATAYSAN OO KOR WAXAA KA SAARAN TAMOOTO IYO KABSAR CALEEN BAASTADA MIDABKEEDA WAA GUDUUD BACDANE BAASTADA WAA JAALE WAXAY SAARANTAHAY MEEL OO MIIS AH CAMAL

Waa meel suq ah gaari home cadaan ayaa maraayo niman ayaa maraayo suuqeen doon ayaa ku yaalla gaduud ah

Sawirkan waa subaxayeysiis ah waxaa ii muuqda piiso midabkiisa xijaallo iyo nin oo bizahay

Kushiin meel fara xal meel wax lagu jar jaro darbigiisane waa madoow sidoo kale qaanaduu leeyahay kor iyo hoos midab ka qaanadaha waa baroown sido kle dhulka waa mutuleel korne waxaa ku xiran nal cadaan ah

Halkaan waxaa ka muuqdo oday ciimaamad buluug iyo shaati cadays iyo fanaanad buluug

Wakartoon waxaa ku sawiran soonka caloosha lagu yareeyo qof ayaa ugu xiran yahay calosha ilaalada cadaan wado

Halkaan waxaa ka muuqdo jabaati jar jar ah midabkana waa jaalo

Waxaa ii muuqday niman meel fadhiyaan nin wata fitishaeri iyo niman ka dambeeyaan shacabka dhaawato

Meeshan waxaa yeelay roog midabkiisa yahay bluug caddaan waxa uu saaran yahay munthuleel cadaan ah

Waa meel isma ka socoto waxaa jooga nimid waxa ay wataan shaatiyo cagaar ah in ay ii muuqda oo gar weyn leh iyo nin badi lahaa

Halkaan waxaa ka muuqdo saxan cadaan ah waxaana ku qudaar cagaar ah uguna ay ku dhex jirto

Waa xafiis islaam ayaa fadhida oo wadato jaale ah computer caddaan ayaa horyaala iyo biyo caafim ah

Waa meel hool ah dad ayaa fadhiyo kuraas ayey ku fadhiyaan waxaa darbiyada waa jaamacdaan

Waa ubax midabkiisu yahay cagaar waxa uu saaran yahay meel cadaan waxa uu ku jiraa geed madow ah

Waa miis cadaan ah waxaa saaran ubaxyo oo saf ku jiraan oo cagaar iyo jaale isugu jiraan

Meeshaan waa iskuul gabdhaha ayaa cashar ku baranaayo oo wata xijaabta cadaan ah cashar iyo qorayaan

Meeshan boqol waxaa yeelay sariir midabkeeda waa caddaan waxaa yaal muraxad midooday ah darbiga uu cadaan

Waa labo saxan saaranyhiin kosto iyo bariis iyo basal

Waa hool waxaa fadhiya laba nin nin iyo naag ah waxaa hor yaalla miis waxaa saaran warqad kuraas ayey ku fadhiyaan waana howl

Waa iskuul arday ayaa fadhiyaan oo wataan shaati cadaan surraale cadaan macallin khamiis madow wata ayaa dhex taa

Waa dahabin ah oo fara badan oo gacan la gashan karo oo midabkiis yahay jaalo

Waxaa ii muuqda caadado ay kareen ku jiraan oo saaran meel miis ah waxaa ku sawiran islaan cadaan oo

Waa cagaf agaf jaalle ah nin ayaa ku jiro oo kaxaynayo gaari cadaan ayaa wax ku shubaayo

Waa meel lagu xayisiiyo wax yaabaha cusub

Waa meel salax garoon ah roga dhulka yaalla waa cagaar waxaa jooga dad waxaa ii muuqda wiil wata fanaanad cadaan buuga madow

Waa albaab wayn oo ganjeel ah midabkiisu waa cadaan iyo dahabi, dhulka waxaa kudhagan bir yar.

Meeshan waxaa fadhiya afar gabdhood xijaabbaha iyo wataan xijaabada midabkooda waa guduud buluug madow meesha ka dambeysana waa guduud

Boombalo oo ugu jirto katiinad boombalaha midabkiisa waa madow katiinada midabkeedana waa dahabi goobta saaran yahay boombalo waa cadaan.

Waa kushiinka jakada cuntada loo karto waxa ay leedahay qaanado waxa ay leedahay tuubada biyaha lagu shubo

Waa shati midabkiisu yahay jaalo waxaa ku dhaggan kartaan madow waxa uu ilaa meel

Meshaan waxaa ka muuqdo niman ninka ugu soo horreeyo waa nin taliye ah oo booliska koofidluga iyo racdeysa waxaa ka dambeeyo niman kale

Waa meel ay fadhiyan gabdho mida soo horeeyso waxa ay wadataa ookiya cadaan ah

Waa wiilal oo joogaan garoon salax ah waxa ay wataan fanaanado buluu dilka waa reer cagaar ah

Halkaan waxaa ka muuqdo niman odayaal ah oo koofiyado wato ninka ugu horeeyo waxa uu qabaa shaati buluug ah miiskana waxaa u saaran biyo caafi ah

Waa musqul midabkeedu yahay caddaan meesha lagu qabeysto way caddaan waxa ay leedahay miyis jaale ah

Waa boombalo labo xabo mid yar boombalo wayn midabkiisa waa cadaan waxa uh wataa saako cagaaran boombalo yarna midabkiisa waa cadaan waxuu wataa saako gacmo gaab madow.

Halkaan waxaa ka muuqdo guri aasaaska la dhisaayo oo dhagaxyo ku jajabsan Alwaax iyo biro ku xiran yihiin

Halkaan waxaa ka muuqdo islaamo sadex kamid ah waxay qabaan dhar buluug iyo cadaan iskugu jiro hal kamid ah ayaa qabto guduud iyo buluug dhar iskugu jirto

Waa shaati madow oo gacmo dheere oo saaran miis caddaan ah waana shati laalaaban

Halkaan waxaa ka muuqdo guri dabaq ah oo dhismo ka socdo biro shub iyo alwaax niman ay saaran yihiin

Waa wado mareyso xaafado oo bacaad ah waxaa mareyso hal mooto oo jaale iyo madow ah waxaa kuyaalo geedo cagaaran oo caligaroob ah.

Waa boor ku sawiran wiil ku jiro dugsigiisa gacanta ku haayo loox wiilka wuxuu wataa fanaanad oo guduudan iyo macawiis guduud ah

Beeshani waa magaalo waana xaafado waxaa iihi masaajid caddaan ah oo minnaarradiis aada u dheer tahay

Waa boombale kujiro suud midabkiisa waa cadaan suudkana waa cadees

Halkaan waxaa ka muuqdo qol ay ku jirto qasaalad midabkeedu waa cadaan, buluug iyo madaw

Gacan saaran cilaan fiyooro ah gacantana waa gacan cadaan ah cilaanka waa cilaan madaw ah

Waa niman imtixaan ku jiro oo wataan khamiistii ay shaatiyo oo kuraas u fadhiyaan

Waa miis saaran galaas ku jiro cabitaan miska midankisa waa cadan waxaa saran ubaxyo waxa jiro cabitaano waxuu ka sameysanyahay oranji

Waa nin taagan oo hadlaya oo faraha taagtaagayo wuxuuna la hadlayaa dadkani waxa uu wataa shati cadaana jeebkiisa waxaa ku jira qalin-buluga

Waa meel hool ah waxaa iskugu imaaday dad fara badan oo niman iyo naayo waxa ay ku fadhiyaan kuraas cadaan kiisas cadaan